Hosodoko iray izay natao tanana ary mampiseho tanàna kely iray ilay izy, ahitana trano izay miloko fotsifotsy, sarety roa ary omby, eo ihany koa ireo zavamaniry amin'ny lokony maro samihafa, anisan'izany ny mena, maitso ary volomparasy.

Toerana fitsangatsanganana izay tena mahafinatra, ahitana rano azo hilomanosana ary misy seza sy latabatra maromaro izay efa misy elo. Eo ihany koa ny hazo manalonaloka an'ilay toerana.